Akpl kple fetridetsi nyuie aɖe nye esi, koto, galã, tadi ne míekpɔ eme la kple enyi ƒe ayi katã le eme, kpe dziwo kɔ ɖe edzi.

Ŋudzraƒe aɖee nye esi. Eŋu vovovowo. Eŋunyakpɔwo vovovowo wole fii. Eɖewo nye amakpamumu, eɖewo nye koklomiitɔwo, Eɖewo nye gbemumuwo kple vovovowo.

Ŋutsu aɖe kple ɖeviwo, ele ɖevi ɖe asi. Ŋutsuvi woa me ene , nyɔnuviwo woa me etɔ. Wodo awu ʋiwo. Ŋutsuviawo me do awu ɖeke ɖe dzi o. Ŋutsua ɖo kuku ʋi ɖe ta.

Nyɔnu aɖe le atikutsɛtsɛ dram, akɔɖu, abladzo, taɖi, nu vovovowo, akutu kple nu nyuie. Atikutsɛtsɛ nyuie wo

Nyɔnuvi aɖewo tsitre eye woame ene. Akpɔ be wo kata wole nɔnɔme aɖewo me. Ɖeka ebla ɖa nyuie aɖe ɖe ta, ɖeka hã bla asi ɖe akɔ nu. Ɖeka hã le agbalẽ ɖe asi.